Atye ka neno dano madwong ma gitye ka dolo kolo me butu mon ki co weng yadi tye i ngegi mutoka tye ki i nge kuja tye godi godi odi odi

Anyogi ma pud gitye ka a aya ka pute aputa ki ipoto potone obedo gweng gweng matino tye idyere ingeye kuca aneno yat madit ma kore Keken aye nen